To gaskiya ɗaya ne a wannan tambaya saboda kasancewa kanshi yanzu kusan wajan tsarin gudanar da abin da ya shafi shi umm kiwon lafiya in kun duba gabaki ɗaya abune wanda su kansu yanayin tsarin gudanarwan dakwai wajajen da suka tabbatar da cewa duk abin da yanayi shafi shi asalin abinda shi majinyaci yake buƙata in dai beci karo wanda za'a samu matsala a wajen abinda ya shafi lafiyan sa ba to abune wanda shi wannan me bada me ma'aikacin jinyan ko kuma likitan ya zama cewa ya kalli waƴannan fuskokin to kasantuwar haka kullum dakwai wayewa na ƙarin karatu da sauran su, su ma'aikatan sun fahimci irin wannan tsarin wajan um fahimtan ko kuma girmama al'adan da da abinda shi majinyaci yake so saboda ba yanda za'ai ace mutum ya riga ƙila da kwai abubuwa da yawa wanda al'ada na na riga na fahimta dasu anyi min kaza zan iya zasu haifar mun da kaza to kasantuwar haka yakan zama cewa su ma'aikatan suka lura da irin wa’innan um al'adu da yanayin abubuwan da shi majin mara lafiya yake so to gaskiya a nan wajan um abubuwan da mutum yake so da da kuma abubuwan da suka shafi addini um al'adunshi gaskiya yanzu anan samun fahimta sosai wajan umm tsarin gudanar da bada wajan kiwon lafiya. Saboda dakwai abubuwa da yawa wanda suka faru dakwai wanda yanzu irin kamar yanzu umm pulani pulani kaman mutane ne wanda yanzu a likitance a tsarin likitance mutane ne wanda suka iya duk yanayin raɗaɗin zafi kafin kaga sun maka ihun zafi to abune wanda mawuyaci to kusan a nan wajan kaga al'adansu ya tasirantu da yanayin yanayin kiwon lafiyan da ake basu ko kuma tsari wajen gudanar da yanayi yanda za’a tsara wajan umm basu agaji abunda ya shafi larurorin su. To gaskiya an samu fahimta ana fahimtan abunda ya shafi mutum abun da yake so da kuma abun da suka shafi addini um al'ada na wajan gudanar da umm kiwon lafiya.

To, shi wannan maudu'i zan iya kasa shi zuwa gida mataki uku, wanda na farko su a hukumomin asibitin, um su samar da wani tsari, wanda kamar zai zama um tsari ne na gudanarwa, na koyar da su ma'aikatan su abinda ya shafi shi um fahimta, da kuma girmama addinai mabambanta, wajen yanda su zasu fahimci ko wani yanayin addini. Kasantuwa cewa addinin ka ne, ko kuma wanda ba naka ba, duba da yanayin wajen zaman da ita wannan asibitin take. Wanda a hakan zai ƙara wayad da su ma'aikatan, samun ilimi, na fahimtan wa'insu addinan da ba ba nasu ba. Sannan mataki na biyu shine, samad da wani tsari, wani jadawalin da zai taimaka, wajan hukunta duk wani abunda yaci karo da tsarukan da suka shafi nuna wariya, ko nuna bambance-bambance tsakanin um marasa lafiya ko kuma abokan aiki, saboda bambancin addinin su. Sannan kuma na uku, samad da wani tsari wanda za a duba cewa duk irin addinan da suke wajan, abubuwan da basu ci karo da addinan su ba, wajan tabbatar da tsarin, ya zama cewa ana gudanad dasu ne bisa abunda shi be ci karo da wa'innan addinin ba. Sannan mataki na huɗu, samad da tsarin da zai taimaka wajan bibiya yanayin abubuwan da sukan faru, wa'inda suke da alaƙa da abunda suka shafi nuna um bambance-bambance, ko kuma da nuna wariya, wanda ya shafi tsakanin marasa lafiya da da ma'aikata. So, lura da irin wa'innan tsarika zasu taimaka ma asibiti, wajan wayad da kan ma'aikatan su, wajan fahimtan da kuma girmama addinai, ba tare da nuna wariya ko bambance-bambancen ba.

to kaman yadda muka sani ne shi in ka kalli imani da yadda da wani abu wani abu ne wanda kanshi a ilimi na sanin halayyan ɗan adam a suke nuna mahimmanci da tasirin da yake dashi wajan gudanar da abinda ya shafi shi a tsari ko kuma tafiyar da jinya marasa lafiya wanda ko wanne ɗaya baza ka iy rabaa mutum da wannan yanayin tasiri da wannan imanin da kuma da yake yadda da sh akan abind ya shafii al'adarshi ko kuma addinin da yake bi ba to duba da wannan zaka ga cewa abubuwa ne wanda dole a matsayin mutun na malamin jinya ko kuma likita ya kalli wa innan tsarikan wanda yasa dole zasuci karu da tsarin gudanar da kiwan lafiyan da yake ƙoƙarin zai bayar alan musali inka kalli addininmu musulin ce adddini ne wanda ya umarci ma biyansa wajan zai iya nunanshe da su wajan mahimmancin neman lafiya amma kuma duk da haka da ƙwai wa yansu abubuwan da za ce sunci karo da yanayin yadda tsarin shi wanna addini ya ya tsara mabiyansa ko kuma ya umarci ma biyansa subi wanda zai ci karu da yanayin tsari da yanayin matakin da ake ɗauka wajan gudanar da kiwan lafiya to duba da hakan yana da tasiri ga asalin yanayin yanda akeso inka duba yanayin abunda ya safi shi wannan a kiwan lafiya haka zalika kaman irinsu addinin irin kiristanci addini ne wanda suma suke yake ƙara yake nuna mahimmancin neman lafiya amma kuma shima ya ƙara nuna tabbacin cewa dagewa da yanayin addi'a wani abune abune wanda ya yake da wani ƙarfi ko kuma yake da wani a wani abu na musamman wajan gudanar da abinda ya shafi a lafiyan mutun to duba da haka dole a matsayin mutun na malamin jinya ko kuma likita ya kalli yanayin ko wanne a gyare ko kuma yanayin wani al'ada na mutane a da kuma yanayin abubuwan da sukayi imani dashi wajan kallan wajan gudanar da tsarin da bazaici karo da yadda ko kuma da imanin da mutun yayi ba saboda a hakan zai taimaka ma kanshi shi wannan malamin asibiti wajan samun abubuwan da yake buƙata wajan gudanar da aikinshi ba tare da samun tangarɗa ba

Toh shi wannan tsari na shan nono zalla ba tare da ya shiga abincin na tsowon wata shida daga lokacin aka aiki yaro na tsowon wannan lokaci wata shida tsari ne wanda duba da shi yake tattare da shi samar da illimi ko kuma zurfafa bincike akan mahimmancin shi wanda ita hukamar lafiya ta duniya ta samar. Tsari ne wanda yana taimaka wa su kananin yara wajen kara karfin a wato asalin cigarkuwan jikin su saboda duba da shi yaro lokacin da yake tasowa lokacin ne sunadarai da suke kara taimaka ma garkuwan jikin shi wajen cuttutuka da sukan akan kamu da su wajen chakan numfashi ko ta hanu ko yan sabobuwa so, kafin, a irin wannan tsari, shi wannan shan dan nono na tsowon wata shida, yana taimaka wa yaro cewa wanda ba a gauraya shi da wane abu ba saboda shi wanna nono na wannan tsowon wata shida, yana dauke da sunadarai ma bambanta wanda a kowane mataki na wannan tsowon lokaci, suna kara taimaka wa yaro wajen samar da ishassen lafiya wato ita garkuwan jikin shi kaman duba da farkon lokacin da ko da yanayin sa na da ran da akan Nono yakan samar da shi a farkon lokacin da uwa ta wanda yana dauke da wanannan kayoyin halitan da suke a taimaka wa jiki duk wajen, wajen ko kuma a jiki daga wayansu ma bambantan a lalurori ko kuma cuttutukan da za su iya yaro a wannan lokuta. Sannan kuma yan kara wa yaro ya samu yanayin jikin shi saboda da quai kwayoyin cutan da yana samun su ne daga uwan shi saboda daga wannan nonon da yasha zuwa jikin shi, wanda ita kaman uwan, kaman ita tana sukan zama kaman wane hanya ne wande take taimakawa, garkuwan jikin ta yake zuwa na ma duba da wannan za ka ga, za mu fahimci cewa, shi wannan tsari na shan nono na tsowon wata shida ba tare da an gauraya shi da abinci ba tsari ne wanda yake taimakawa kananin jarirai

Toh shidai a addini da al'addun mutane, suna da wane tasiri da suke da shi gabadaya a rayuwan su so duba da abubuwan da shuka shafi yanayin shayar da yara, wato shayar da su nono kowane addini kuma yanayin um al'addu zaka ga da ko yanayin tsarukan da su, tuntuni sun riga sun riga sun ginu a irin wadannan tsarukan nasu alal misali yanzu in mun kalli kaman kashassen yammacin duniya kashasse ne wa yanda sun riga su a tsarin su, su sukan shayar da yaro na tsawon wata shida ne zuwa tara duba da yanayin yanayin yadda suke rayuwa, yanayin yadda gudanar da harkokin su na yau da gobe kaga haka ya riga ya shafi yanayin lokuta da su kan tsaya su shayar da yaran su sannan kuma kaman yanzu ka kalle yanayin kasashen da suka shafi irin kasashen bakaken fata nan na Africa Kasashe ne wanda sukan shayar da yaro na tsowon shekaru biyu zuwa uku. sannan duba ga wa'ensu addinai, za ka ga kaman addinin islama; addinin musulunci addini ne wanda ya u'murce mabiyansu su shayar da yara na tsowon shekara biyu. Toh duba wadannan yan kananen musali, za ka gane cewa addini ko kuma al'adu, suna da tasiri wajen yanda akan shayar da yara wani lokaci yakan zo ya zama cewa abun ya taimaka ma yara, ya dace da yanayi illimi na zamani wayansu sai ka ga ya zama cewa, kaman illa ne gasu wadannan yara saboda wadansu sukan samu um wato shi tsowon shayarwan ya kan zaman cewa basu samun ishashe saboda yanayin addini ko kuma al'addan yanayin mutanen su. wayansu za ka ga sun samu shayarwa ishashe saboda koyarwa ta addini ko kuma al'addan su wanda kowane akwai ma bambantan abubuwa dayake tattare da shi ko kuma yake da tasiri, yanayin yanda tsowon lokuta ko kuma adadin lokacin da yakamata a shayar da yaro

to abincin dai da bincike ya ƙara tabbatar ko kuma yake nuna cewa irin abinci ne wanda jiki yake samar da ƙarin sinadarin mono a jikin uwa abinci ne wanda yake ƙara yanayin taimakawa ƙara sinadarin jinin dake jikin jiki saboda shi kusan yanda kamar bincike ya nuna shi madara akan same shine daga jiki kamar hanyoyin da jini yake zuwa wato shiga ga ita wannan mama na ita me shayarwa to duba ga haka duk waɗansu abincin da sukan ƙara yanayin jini ajiki to haka sune irin sune wa innan dai abincin wanda suke ƙara taimakawa wajan samu da ishashan madara ko kuma nonon da ita uwa zata shayar da yaro wa innan abinci sun kasu a guda kashe biyu zuwa uku wanda kamar sun sani da ƙwai yanayin sinadaran abinci wanda suke ƙara jini a jiki wanda in munduba da akwai irin irinsu a kaza wa inda suka faɗu kamar gidansu nama kenan da kifi kwai da dai makamantan irin wa innan abincin sannan kuma da ƙwai yanayin irin wannan abincin da suka kara irin kamar karfi a jiki irin kaman su alkama wake duk irin wa innan abinci ne wa inda suna taimakawa wajan a samar da ƙarin sinadarin nono wajan shayar da yaro dan dukansu ana sarrafasu ta hanyoyi mabanbanta wanda zasu samar da daɗi a baki kuma sannan su wadatar da jiki da ishasshan nono da ita uwa take buƙata wajan shayarda yaranta sannan kuma da kuma irin kayan marmari wanda suma ɗin munsan amfanin da suke dashi a jiki irin su madara irinsu lemo kankana abarba suna duk waɗansu kayayyakin abinci ne wanda suna ƙara taimakawa a samun ƙarin sinadarin nono a ciki

Shi wannan lalura na ciwon shuga wanda ake samun shi a sanadiyyan a lokacin bayan haihuwa ko kuma lokacin da uwa take riƙe da ciki lalura ne wanda yakan sa jini yanayin adadin sinadarin siga na jiki ya ƙaru wanda daga cikin alamomin akwai yawan fitsari yawan jin ƙishi yawan gajiya da kuma gani dishi-dishi sannan kuma da kwai yanayin rashin warkewa ciwo da wuri so waƴanan yana daga cikin alamomin da me ɗauke da wannan ita lalura na suga wanda akan wato lokacin ah ciki ah da yawan lokuta mata ko masu juna biyu su kan kamu da shi wannan sune kusan alamomin kaman yadda na zayyana a farko akwai yawan jin ƙishi akwai yawan ah fitsari akwai ah gani dishi-dishi sannan akwai yawan gajiya ko in ce kasala sannan akwai yawan ah ko kuma rashin warkewan ciwo da wuri sannan kuma akan ah, wato ƙoƙari a kiyaye ko kuma wajen ah wajen shi lura da me ciwon abubuwan da zai ya kiyaye to, akwai ah wato kamar abu na farko akwai yanayin duba da yanayin mutun yanda yake rayuwa wanda abubuwa da suka shafi abincin da yake ci wajen lura da yanayin abincin da sukan ƙara yanayin adadin sinadarin siga a jiki sannan kuma da yawan irin motsa jiki sannan kuma da da shi wato amfani da na'ura wanda yake duba ita wannan lalura na ita wannan cuta ɗin waƴannan suna daga cikin abubuwan da sannan kuma da yawan ah samun hutu wanda mutun ba zai dinga yawaita kaman waƴansu aikace-aikace wanda zasu dinga sa shi a haifar mishi da waƴansu matsalolin ba ko kusan waƴannan dai sune a taƙaice.

toh shi um awo kenan akan kira shi a hausance shi watau wannan tsari ne wanda yakan um ilimantar da su mata masu wanda suke su ka samu ciki a farkon lokaci ko kuma wanda su ke zato sun riga sun samu ciki wanda ake lura da su ake basu shawarwari da yanayin abubuwan da ya kamata su yi wajen kiyaye ciwon nan a ciki wajen kaurace duk waniabu da sai ya sa zama kamar ila ga shi lafiyan jiki da kuma ita uwan a karan kan ta toh tsari wanda ne kiwon lafiya wanda ya na ba da gudunmuwa sosai ga ita uwa yanayin ilimin da za ta fahimta yanayin amfani da um abinci masu gina jiki wanda za su taimaka mata wa a wannan lokuta da ta ke dauke da juna biyu sannan kuma ta samu ilimi irin abincin da ya ci ta dinga ci wanda zai isa lafiyan jaririn ta soboda akwai yanayin lokacin da ta ke ciki jikin ta ya na bukatan karin yanayin adadin jini soboda ta na dauke da wani sabon halitta ne wanda yana samu wayansu sinadirai ne da ga cikin ita jikinwannan uwan mahaifiya da ta ke dauke da wannan juna biyu toh soboda haka shiya sa um muhimmanci shi wannan um kulawa da ake yi da su masu juna biyukafin haihuwan su akeilimantar da su aka mai da cin abincin da za su kara jini a jiki um irin su ganyayaki kayan marmari da duk abincin da ake bincike nuna cewa ya na kara lafiya a jiki kuma sannan ya na kara adadin jini a jiki sannan kuma da yanayi yanda ya ji yanayin harkokin suko in ce ayukan su na yau da kulun da su ke wannan abubuwan da za su ci karo da lafiyan cikin nasu da lafiyan su ba wajen rike ayuka masu wahala da samun hutu da kuma shirya ma shi haihuwa a karan kan shi yanayin alamomi da za su gani ko kuma alamomin da ya kamata su fahimta a lokacin lokacin da haihuwa ya zo da kuma abubuwan da ya kamata a ke bukatan su yi a wannan lokaci

A gaskiya shi wannan a tsari na wanda kaman yanda 'yan uwa abokan arziƙi da abokan zama sukan taimaka ko kuma suke ƙarfafar ita wato ainahin macen da take ɗauke da juna a gaskiya yana taimakawa wajen samun rage masu yawan damuwa wanda suke ciki da fargaba saboda ita damuwa da fargaba waɗansu abubuwa wanda suna da illola karan kanta ita wato ainahin mahaifiya da kuma abinda ke cikinta saboda wani lokaci ma aka ce damuwa yayi yawa yakan zama cewa sun samar da wa'yensu illoli da za su iya a zo a rasa cikin kuma ya samu ya canja yanayin ita wato mahaifiyar wanda zai iya haifar mata da wa'yensu matsaloli to samun irin a goyan baya da yanayin daga 'yan uwa da abokan zama suna taimakawa sosai wajen rage wannan damuwa da fargaba wanda ita kanta ita me ciki kamar yadda muka sani abu ne wanda mutum yake fargabar zai haihu lafiya koko ba zai sauka lafiya ba to wannan ƙarfafar guiwa da yanayin shawarwari da nusar da irin misalai akan su irin wanda suke suma din suka tsinci kansu a irin wannan yanayi na wannan ciki sai ba wannan ita wato ainahin uwa zai rage mata wannan damuwa da fargaban take ciki saboda za ta ga cewa ai da akwai wanɗanda suma ɗin sun tsinci kansu a irin wanann lokacin kuma sannan suke kiyaye kaza ko kuma sukai kaza sun sauka lafiya to hakan zai rage masu wannan damuwar sannan kuma shi kaman abokin zamanta ko kuma shi mijin nata kasancewarsa shi kullum wanda zai zama ya ƙarfafeta wanda zai ƙara bata dama wajen sauƙaƙa mata wato ainashin wajen lokacin da ta zo haihuwa wanda za ta zamo cewa e da akwai wanda suke damu da take ciki zai rage mata wannan fargaba da damuwa sannan kuma lokacin haihuwa zai zaman cewa abu ne wanda damuwar nan da zai ko kuma? shawarwari da aka babbata game da abubuwan da zata fuskanta ko abubuwan da ya kamata za su bu bata wannan a wato dama wajen fahimtar ko kuma samun wadataccen yanayin da zai rage mata wannanɓ fargaba na haihuwa ko kuma damuwa

So dakwai hanyoyi da yawa wajan um abida yake haifar da irin wa'innan labarai waƴanda basu da sahihanci, yakan zama kaman wani katanga ne wanda yakan hana mutane samun shi cikakken um abinda ya shafi tsarin da ya shafi taƙaita haihuwa um da kuma rashin ilimi a gameda yanda tsarin taƙaita haihuwan yike. Saboda da yawa wani lokaci yanayin yanda ake watsa labarai game da dukka tsarikan, wanda wani lokaci yana yana cin karo da yanayin yanda ake alaƙanta abun, da yanayin addinin mutane ko kuma al'adan su, da wanda za'a dunga cewa kaman yaci karo da wannan ala'adan su, ko kuma dakwai wata ɓoyayyen manufa wanda yake bayan wannan, ko ake nunu ma mutane cewa ai a'a wannan tsarin ba'a so ne kuyi yawa, ko kuma za'a iya samar ma a sa maku waƴansu cututtukan da ba su ba ne. Toh, yanayin dik irin waƴannan labarai ko kuma yanayin irin asalin bayani da yake zuwa na ƙanzon kurege wanda ba da gaske ba, mutane sukan zama cewa sun samu shakku game da shi wannan tsari na tsagaita haihuwa, wanda zaisa daga nan basa basu fahimci abun ba, toh kuma ba za su yi um kai gare su ba, ko da kuwa suna da sha'awan hanyoyin da suke buƙatan su su ga cewa sun taƙaita wannan haihuwan. Sannan kuma rashin samun cikakken ilimi game da shi ainihin tsarin, da yanayin yanda ake gudanad dashi da abubuwanda tsarin yake tafiya a kai, wanda mutane a duk lokacin da ba ilimi um game da shi, duk wani um irin wannan abinda ya shafi shi um taƙaita haihuwa, toh dole mutum ba zai fahimci ma labarin da ya samu shin haka ne, ko ko akasin haka, shin labarin ya fito ta hanyan da ya dace, ko ko kawai mutane ne suka zauna suka ƙirƙirarren labari ne. Toh, duba da irin waƴannan abu da ya shafi yanayin um labarin da bashi ba ne, ko ku kuma yanyin um ƙarancin ilimi game da shi wannan tsari na taƙaita haihuwa, yana haifar da kullum koma baya yanda mutane suke ƙoƙarin um samun shi wannan um tsari na taƙaiuta haihuwa

Gaskiya su yanayin wannan a rigakafi na H.K.B rigakafi ne wanda yana taimaka ko kuma yanda tasiri sosai wajen rage kamuwa da cututtukan da suka shafi a cuttuttukan akan kamuwa da su ta hayar saduwa saboda kamar yadda muka sani ita wa asalin kwayar cutar wanda takan haifar da wannan matsaloli da suka shafi irin illoli na irin cututtuka ta wanda ake kamuwa da su ta hanyar saduwa a wato ainahin ita wannan rigakafi takan zama cewa duk wa'yennan kwayoyin cututtukan da suka samar ko kuma suke haifar da wannan matsalolin tana yin ƙoƙari a lokacin da aka yi ma mutum ita to lokacin da ya zo ta hanyar saduwa yai ya kamu da ita ko kuma wa'yennan kwayoyin suka ya ɗauke ta daga abokin mu'amularshi to wannan tasirin wannan ita rigakafin da akai za su yi ƙoƙari wajen rage wannan aiki ko kuma illan da ita wannan kwayoyin cutar wajen haifar da wannan su a ciwuka na da ake ɗaukarsu ta hanyoyin saduwa takan rage wannan ko kuma takan hana tasirin wannan kwayoyin cutar a jikin jikin mutum shi ya sa duk wannann zaka ga an yi shi ko kuma yana da ko kuma irin mutum ne wanda yana yawan da mabanbantan mutane zai rage mishi ko kuma zai samar mishi da yanayin da ba zai zama cewa yana kamuwa da irin wa'yannan cututtukan da akan samu da su ta hanyoyin saduwa ba saboda ita kamar yadda nai bayani ita wannan a rigakafi kamar yadda bincike na kimiyya na nuna rigakafi ne wanda aka riga aka yi duk wani irin cututtuka ake ɗaukarsu ta wannan hanyoyin a lokacin da suka samu suka shiga cikin jikin mutum kai tsaye sukan alamanta ko kuma sukan sanar da ita jik jiki cewa ga fa wani yanayin kwayoyin cuta nan wanda zai iya illata ita wayo ainahin a garkuwar jiki wanda samar da wannan ita wannan rigakafi zai rage taƙaita a wato ainahin yanayin kamuwa ita yanayin da kuma rage yanayin tasirin ita wannan kwayar hallit ta ta da take haifar da irin wannan cututtuka na sa wanda ake kamuwa da su ta saduwa

To ita wannan matsalolin da yakan shafi yanayin a matsalolin na ha? na irin kamar wanda ya shafi jinsi wanda sukan haifar da yanayin wato ko kuma suke taimakawa wajen yaɗa irin wa'yannan cututtuka irin wanda ake kamuwa cututtukan da ake kamuwa da su ta hanyar saduwa da kuma wato kanta cuta me karya garkwar jiki a suke da tasiri da kuma yanda yanda kulawa kafin wato ita kaman kafin haihuwa yake ƙara taimakawa ko kuma yake rage yawan kamuwa da wa'yannan cututtuka wanda aka fi kamuwa da su ta wajen hanyoyin saduwa kamar in muka kalli yanayin dake ci ko kuma jinsi wajen mu'amula na saduwa wanda da kwai yanayin matsalolin da yake tattare da da wannan wani lokaci kamar yin aure kamar da wuri wanda hakan yakan zama cewa ita yarinyar ko kuma ya zama jikinta bai da ƙarfin da zai iya yaƙar irin wa'yannan cututtukan ko kuma yanayin shi yadda wato ainahin shi abokin mu'amala nata yanda zai shige ta kuma ya raunata ta wanda hakan zai ƙara samar da wani damar da kwayoyo ma irin su wa'yannan kwayoyi cututtuka su samu tais kuma sau tasiri wajen haifar da irin wa'yannan matsaloli na a cututtukan da ake kamuwa da su ta hayar saduwa da kuma ita kanta cuta me karya garkuwar jiki sannan kuma da kaman yanayin rashin wato ainahin dama ko kuma a fahimtar ko kuma samun amincewa na amfani da wa'yansu yanayi hanyoyi wajen tsare kai wajen mu'amala tsakanin mutane biyu kamar amfani da kwaroron roba duk a lokacin da mutum baida yanayin ko kuma bai da saboda ɗaya bai sha'awar wannan to hakan zai zama cewa zai zama illa ga ɗayan wanda hakan yana ƙara a samar da ko kuma yanayin da za a iya kamuwa da su wa'yannan cututtuka a sannan kuma kamar yanayin ƙarfafa ko kuma yin wato ainashin kamar mu'amulla ko kuma saduwa ta ƙarfi wanda shi ma ɗin yana da na shi wanda ba tare da izinin mutum ba yana haifar da ko kuma samar da yanayi wanda mutane suke kamu da wannan cututtuka to ita kanta kaman kulawa kafin haihuwa yana rage wa'yannan hanyoyin da ake kamuwa da su ko kuma yanayin hanyoyi wajen yaɗa waɗannan cututtuka saboda kamar kulawa kafin haihuwa yana ƙawa wayarwa mata da ilimi da kuma saurin gano ita kanta cutar a jiki wajen saurin fara magani kafin ta zama cewa tai tasiri sosai ko kuma an ci gaba da yaɗa ta a tsakanin mutane wanda hakan zai bayar zai nusar da su dama kuma da hanyoyin da kansu za su kare kansu daga kamuwa da kuma ƙara fahimtar da su 'ya'yan da za su haifa wajen kare kansu da kamuwa ko kuma da yanayin rage yaɗa wa'yannan cututtuka na kamuwa da su ta saduwa da kuma ita kanta ka wato ainahin cuta me karya garguwar jiki

Akwai wa'insu alamomi wanda me ciki da kuma yanayin abunda za su iya ilolin da zasu iya haifarwa lokacin da take da juna biyu irin wa'innan kuwa alamomi sun haɗa da yawan ciwon ciki wanda zata dinga ji kamar ana sukanta sannan kuma yawan fitsari ko kuma yanayin zafi lokacin da fitsari yake fita ko kuma tana fama da canji daga yanayin yanda tsarin yake sannan kuma in tana ganin dishi dishi ko kuma zazzaɓi mai tsanani wanda ya haura degree Celsius celsius talatin da tara da ɗugo biyar sannan kuma tana yawan fama da yawan matsanancin ciwon kai sannan kuma tana yawan ko kuma tana jini na fita ta gabanta wa'innnan na daga cikin alamomin da me juna biyu ke lura da su da su kuma duk lokacin da kaga wa'innan alamomin to tayi kokari ta garzaya izuwa asibiti domin taga likita saboda duka wa'innan alamomi sukan haifar da matsalan da ita mahaifiyan zata rasa zata iya shiga wani babban matsala ko kuma ma ta rasa kan ta rasa ranta wanda abun Shima kanshi ze um shafi abunda take yaron da ke cikinta sannan kuma ta dinga lura da yanayin um in tana yawan jin ƙishi ko tana yawan fitsari wanda alama ne wanda ya kan iya ya nuna cewa yanayin sukarin jikinta ya ƙaru wanda Shima ɗin yana da illa ko kuma babban matsalan da zai iya haifarwa wa'innan na suma ɗin suna daga cikin alamomi ko kuma alaman da duk lokacin da mai ciki ta gani to tayi ƙoƙari taga likita saboda ya duba ta a ga lafiyanta da kuma lafiyan abunda ke cikinta.

um Shi wannan tsari na bayar da abinci wanda ba nono ba da wuri ko kuma a lokacin da ba'a bayar da shi da wuri ba dukka dakwai yanayin rashin alfanu da ya kan haifar. Kaman duba da yanzu kaman bayar da abinci da wuri wanda kaman yanda ita wato ainihin hukuma ta duniya ta lafiya tayi bayani um ana so kaman a shayar da yaro na tsawon wata shida ba tareda an bashi abinci ko an gauraya mishi da wani abu ba. Sai aka bashi abinci tsakan kasa da wata shidannan kaman ace wata hudu toh wannan wata hudunnan in aka bashi abinci da wuri jikin shi kaman yanda bincike da dama ya nuna jikin shi bai kai ko kuma bai da karfin da yanzu yake bukatan wadansu yanayin irin abinci irin wadanda akayi saurin fara bashi wanda hakan zai iya haifar da wasu matsaloli kaman yanayin ita karan kanta ita hanjin nashi bata shirya karban irin abinci masu nauyi irin wannan ba Hakan zai iya haifar da matsaloli da um za su haifar da wasu []um cututtuka ko kuma illoli ga shi kanshi jikin yaron. Sannan kuma kaman duba da wato ainihin irin matsaloli wanda suka shafi kaman yanayin yaro ba zai iya saboda matsaloli kaman na jikin shi zai dinga bada wani irin kaman alama irin na rashin karban abu wanda a turance ake kiran shi allergy reaction. Wanda hakan zai dinga haifar da wasu matsaloli a lokacin da aka bashi abinci da wuri wanda akwai matsaloli wanda irin suka shafi yanayin cututukan da suka shafi yanayin numfashi wanda hakan za su iya haifar ma yaro a wannan lokacin. Sannan kuma kaman irin matsaloli wanda suka shafi na shakewa yaro haka zai haifar mishi maimakon abinci ya shiga cikin ciki sai ya shiga cikin hohon shi wanda haka zai iya haifar da wani matsala sannan kaman duba da idan aka bashi abinci kaman lokacin da kaman ba'a bashi abinci da da wuri ba shi ma din wannan yanada matsaloli kaman yanayin wajen wajen girma ko kuma yanayin yanayin ita kanta jiki yaro ya kan zamo cewa ya samu baya a kan wannan saboda bai samu abincin da wannan za su kara taimaka mishi wajen yanayin girma ba da yanayin yanda jikin na shi zai ginu. saboda abincin da ake ba shi baida wannan karfi ko kuma baida tasiri ko kuma a yanayin shekarun ko kuma watannin da ya riga ya kai ya ci ace an bashi abincin da jikin shi yanzu ya ke bukata domin ya ginu sosai hakan kuma, daga cikin illolin da rashin bayar da abinci da ko kuma jinkirin bayar da abinci shima din ya ke da kwai yanayin lalurori na yanayin kamuwa da wasu cututtukan ko kuma yanayin jiki wanda yakan zama bai samun wasu isassun sinadare da yake bukata musamman a abin da ya shafi yanayin garkuwan ita wato kanta lafiya na garkuwan jiki da kwai yanayin abinci wanda ba'a samun su a cikin nono sai a wadansu yanayin abinci wanda idan ba a ba yaro abincin ba ko kuma an jinkirta wajen bashi ya wuce har ya kai lokacin da tuntuni ya ke bukata ba a bashi ba hakan za su haifar jikin shi ya sa mu nakasu a wannan fannin.

To Ita wannan lalura ta tarin faka Umm lalura ne wanda kaman Umm Kaman da illimin Umm Likitancin na Lalura ne itama din wanda Tana daga cikin lalurorin da Aken yaɗa ta daga mutum a Zuwa mutum Wanda shi a asalin lokacin da mutum yake ɗauke da wannan lalura Umm zai iya Sama wanda Baida Ita wannan Umm Kwayoyin ko kuma lalura Wajen hanyan um Shi wannan wanda yake ɗauke da lalurai inyayi tari ko kuma yayi atishawa To zai iya yaɗa ta Ga makusantan shi ko kuma wanda suke kusa dashi Zasu iya kamuwa da wannan lalura To Shi yasa ma daga cikin hanyoyin da, Wajen kare kai daga kamuwa da ita wannan lalura um itace rage kai rage Shiga cikin Cinkoso Sannan kuma umm.. Amfani da.. Takunkumin fuska Sannan kuma Samun wadataccen Ko kuma ingantacciyar Iska wanda bata gurɓace ba Sannan kuma duk inda lokacin da mutum zai shiga ciki um mutane ya zama cewa Yana Kaffa kaffa ko kuma bi Matsuwa Cikin jikin mutum Wanda koda shi wannan wanda yake dauke da wannan kwayen cutan Da sai inyai atishawa Bazai iya daukan wannan umm Lalura ba Sannan kuma riga kafi Riga yin riga kafin da take umm Yakan ita wannan kwayan cutan Tana taimaka wa wajen Kare kai daga kamuwa daga ita sboda koda lokacin da mutum ya.. kwayan cutar ya shiga jikin shi Kamar riga kafin nan dai Zai taimaka mashi wajen Rage tasiri ko kuma umm tasirin da wannan kwayan cuta zatayi a jiki Toh kaman yanda nace umm na farko um riga kafi Na biyu umm Rage shiga cikin cinkoso um na uku yin amfani da takunkumin fuska Sannan na Na huɗu samun Tsaftacciyar iska Tana taimaka wa wajen rage Um yaɗuwan Wannan Ko kuma kare kai daga kamuwa da ita wannan lalura ta tarin faka

To shi dai wannan um cuta wato cuta mai karya garkuwan jikin cuta ne wanda kaman yanda bincike ya nuna cuta wanda ake kamuwa da ita, to, ko kuma take yaɗuwa tsakanin daga mutum zuwa mutum, wato daga wanda yake da ita i zuwa wanda bai da ita. Wanda a hanyoyi ne kaman haka: Kaman yanda bincike ya nuna, dakwai hanyan da ake kiran shi wanda ya shafi tsakanin mahaifiya da yaro wato lokacin shayarwa, ita wannan uwa in dai tana ɗauke da wannan lalura so cikin sauƙi za ta yaɗa shi ga i zuwa ga wannan jariri ko kuma ɗanta zai iya kamuwa da wannan lalura. Saboda kaman sinadari ne na ruwa wanda ya fito daga ta hanyan jini ta wajen uwa kuma sannan shi yaron ne ya sha. Sannan hanya na biyu, yanayin irin kaman abin da ya shafi saduwa tsakanin mutane wa'annan hanya shi ma irin wanda yanayin ruwan jiki wanda ya shafi irin su maniyyi da sauransu duk suna ɗauke da irin wannan ƙwayan cutan So, a lokacin da ɗaya daga ciki wanda suke da wannan mu'amalan yana ɗauke da wannan ƙwayan cutan to zai iya yaɗa ta ga wanda ɗayan wanda bai da ita. Sannan kuma, shi ya sa yana da kyau wani lokaci ake ba da shawarwarin amfanin da kariya irin su amfani da kwaroron roba da sauransu. Sannan kuma, yana daga cikin hanyoyin da ake kamuwa da ita kaman hanyoyin da suka shafi kaman um sa jini wanda a lokacin da aka ɗiba jinin wanda yake ɗauke da wannan laluran aka sa shi ga wanda bai da wannan laluran, to wannan hanya ne mafi sauƙi wanda wannan wanda aka sa ma jinin nan zai kamu da wannan laluran. Shi ya sa yana da kyau lokuta da yawa za ka ga ana yin gwaje-gwaje kafin a sa ma mutum jinin wani wanda saboda a samu um um kariya ko kuma tsare wato wajen um yaɗa wannan cuta. Sannan kuma hanya na huɗu ita ce hanya da ake amfani da waƴansu abubuwa, kamar irin su reza ko allura da ake amfani da shi tsakankanin mutane. Hanya ne wanda ƙila yanzu aka yi amfani da allura ga wanda yake ɗauke da wannan cuta, sannan sai aka zo kuma aka yi amfani da shi ga wanda bai da wannan laluran to cikin sauƙi wanda wanda bai da ita zai iya kamuwa da ita. Shi ya sa ake kowanne ake bambance mutum yanayin abin da za a yi mishi amfani da shi wanda ya shafi abubuwa nasu irin tsini ko masu kaifi ya zama shi ɗin shi kaɗai ne. Don tsare kai daga kamuwa da wannan laluran mai karya garkuwan jiki.

to shi wannan haɗaka yanayi na samar da wa'yannan ƙungiyoyi gabaki ɗaya su su zo sui kamar haɗin guiwa wajen fuskantar wa'yansu matsaloli da suka shafi al'umma? a tsari ne wanda yana taimkawa ko kuma yana bada dama wanda ma hukunta daga daga 'yan sa kai da kuma wato asalin su ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma ita kanta yanayin mutanen anguwa sukan sukan tsaya su ga cewa sun fuskanci mastala a kuma da ya shafi al'ummarsu wanda matsalolin za su iya shafar matsalolin tsaro ko kuma matsalolin rashin lafiya to hanya ne wanda sukan bi na farko samar da ita ita yanayin tsari wanda zai bada dama ita ya janyo ra'ayin ƙungiyoyi wanda kamar suka shafi gwamnatoci wanda suna da alhaki da irin waɗannan irin tsare-tsare wa'yanda na taimakwa ko kuma wayarwa mutane kai akan matsalolin da ya shafe su wanda su kuma a 'yan sa kai da yanayin a wa'yanda suma ɗin suna da da irin wa'yannan tsaruka ko kuma jadawalin wanda su kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu wa'yanda ƙara taimaka ma mutane a yanayin a gari haka ko kuma unguwanni wajen fuskantar matsalar da kuma hanyar da za su iya su magancewa yanayi ko ma kama su kansu nan mutanen masu zama akan a wato mazauna wannan yankunan suma ɗin suke ƙoƙari suga cewa sun bada na su gudummawa akan wannan to hanyoyin sukan bi kaman hanyoyi ne wanda sukan bi yanayin makarantu wajen wayar ma a kai shi a yara ko kuma mutane da kai su malaman kanshi a ana wayar musu da kai ana basu bita ko wajen wayar ma mutane da kai ta hanyar makarantu ko kuma yanayin kamar tsarin wanda ya kan janyo amfani da hanyoyin sada zuminci wurin killatawa da kuma samar da yanayin da zai ƙara taimaka ma wato su mutanen wajen magance matsalolin da yake damunsu sannan kuma da yanayin tsaruka na na tarurruka wanda za su dinga yi wanda zai dinga janyo kaman matsaloli suna ganin kaman misali maganan da ya shafi yanayin mata masu ciki da dai sauran irin mats a yanayi tsaruka wa'yanda sukai yi kamar wannan haɗaka ko kuma haɗin guiwa wanda yakan samar musu da yanayi wajen fuskanta da kuma magance matsalolin da yake damunsu

da yawan wasu lokata mukan tsinta kanmu a yanayi wanda mukan fa muna yawan fama da yanayin a matsala wajan samun bacci ko kuma canzawa daga yanayin ɗanɗanon bakin mu ko kuma ko kuma ince a ciwon gaɓoɓin da baza mu iya a bayanin shi ba da kuma waƴansu raɗaɗaɗɗika a jiki waƴanda wani lokaci yanayi ne wanda kai tsaye bazamu ce ga abunda ya haifar da wannan matsala ba da yawan wani lokaci a nakan tsinci kaina a yanayin irin wannan lokuta wanda duk irin waƴannan alamomi da suka shafi um bacci wahala wajan bacci a canjin ɗanɗano yanayin zafin gaɓoɓin jiki da waƴansu cutu zafi a jiki waƴanda dai ni kansu bazan iya bayani ince ga miye matsalan ba se dai da yawa waƴansu lokaci lokutan kuma sukan zama larurorine wanda suna da ko kuma alamomine wanda suna da alaƙan tuwa da yanayin yau da gobe ma'ana yau da gobe kaman yanayin yawan aiki ko gajiya ko kuma mutum yana fama da waƴansu damuwa waƴanda yake ƙoƙarin yaga cewa ya samu maslaha ga irin waƴannan matsalolin to gaskiya da yawa nima na tsinci kaina a irin waƴannan a abunda ya shafi irin waƴannan alamomi da ban iya bayanin su saboda haka nima kaina um nasha fama da irin waƴannan alamomi se dai kawai wani lokaci na kan ɗan ɗauki matakai waƴanda na wajan um wato abinda ya shafi yanayin lura da tunani ko kuma da a yanayin gajiya da sauransu

to duk abin da ya shafi aaa lolurori wanda suka shafi lafiyan aaa kwalwa lalurori ne wanda akwai yanayin tsari ko kuma jaddawalin aaaa kulawa da ake bawa mutum wajan magance wannan larurori wanda da kwai hanyoyi uku wajan da sukayi da tasiri wajan magance ko kuma luror da irin wannan matsaloli da yawan farkon lokaci in mutum yana yin, ana duba yana yin matakin lalurr da yayi kenan in mataki ne na farko wanda mutum bai riga yaaa abun ya riga ya ya haifar da manyan matsaloli ba to anan akan dora mutum akan yanayin tsari ne wanda naa da ya shafi yana yin shawarwari daaa bada kulawa abin da ya shafi aaaa jin matsalolin mutum da yanayin aaaaa a bashi dama ya fadi abinda ke ran shi da bashi shawarwari a kan matsalolin da aaa sukan zama su ne sila ko kuma musababin aaaa ko kuma suke kokarin su haifar da wannan matsala sannann kuma a duba da yanayin da tasirin a magunguna da yananin yana yin yanda rayu, yanayin mutum yanda yake rayuwa suna da matukar amfani aaa wajan warkewa daga yana yin abin da ya shafi ita wato wannan lalura na wanda ya shafi kwawalwa kamar yadda da kwai magun-guna ma ban-ban suna temakawa wanda za su kara samamma mutum da wani yanayi aa kaman naaaa na tsuwa zaii fita daga cikin yanayi na dimaucewa da damuwa sannan kuma da yana yin yadda mutum yake aaaa wato aynihin rayuwa na yau da kullun kamar wanda za kaga kila wani yana da matsaloli ne wanda suka shafi aaa alakan zuri'ar shi ko kuma yana yin wajan aykin shi ne to akwai abubuwa da yawa wanda akan in mun duba abin da ya shafi yana yin aaaa zaman takewa na yau da kullum wajan aaa samun warakar aaa irin lalurorin da suka shafi aaa, kwa-kwalwa zaaa a bashi shawarwari da hanyoyin da ake ganuin cewa za su sama mishi maslaha na kawar da wannan asalin matsalolin wani lokaci ma harda ma tallafi na yanayi kudi ko kuma aaaa samun isasshen hutu wajan aaaa kare kai da daga ita wannan lalura na abin da ya shafi matsalar kwa-kwalwa

to shi abinci dai da yanayin um yanda mutum yake gudanar da ko kuma matayen da suke gudanar da rayuwansu yanayin yanda yake taimakawa akan abunda ya shafi wato ainahin ah ilimin jinin al'ada saboda dakwai makamantan abinci da kuma yana yin wasu aikace aikace wanda suna taimakawa sosai wajan um lafiyayyan yanayin yanda mace take samun jinin al'adanta ba tare da fuskantan waƴansu matsaloli ba kaman yanda muka sani akwai irin abinci irin masu gina jiki da masu ƙara duk waƴensu abinci da zasu gina jikin ta da kuma wanda suke ƙara jini a jiki irin waƴannan abincin suna taimakawa matuƙa wajan samun ah isashshen lafiya abinda ya shafi jini um jinin al'ada saboda jini ne mace take rasawa to um saboda haka abincin da duk da suke ƙara jini a jiki da kuma yanayin a rage wasu ayyukan wahala wanda mutum ace mace baki ɗaya bata samun ishashshean hutu ga yanayin um matsalolin gida to a lokacin da mace ta samu yanayin ƙwaƙwalwanta ya samu nutsuwa ze taimakawa zuciyanta yanayin yanda yake buga jini da sauran su sannan kuma ah daga cikin abubuwan da sukan um rage yanayi irin ciwon mara sosai da yanayin yawan tusa um abinci suma ɗin abinci yana kaimakawa shima ɗin a wannan na rage irin waƴannan alamomin da mata suke fukanta a lokacin da suke fama da jinin al'ada da kuma rage amfani da yanayin abincin da suke a suke ɗauke da sinadarin iskar gas wanda ze dinga yawan ko kuma abincin da ze iya haifar musu da matsala a cikin su to duk irin waƴannan yaci mutane su lura da abinda ya shafi yanayin da kuma sannan yanayin yanda um mata suke zuwa suke lura da kansu wajan yin fitsari da sauransu to duk suna raje yanayi irin da kuma amfani da da yin waƴansu yanayin irin motsa jiki wanda sukan taimaka wajan sauƙaƙe abinda ya shafi ciwon mara da yawan tusa

Kamar yadda dai bincike ya nuna tsaruka kusan guda ita wannan lalura akan abinda ya shafi shi karan kanshi wato ciwon daji kenan akwai hanyoyin da akan bi wajen wato tsari akan ɗaura wajen magance ta na farko dai yakan danganta da yanayin yadda ita wato ainahin wato matakin da ita wannan ciwon a ciwon dajin maman take ne saboda mataki-mataki ne akwai mataki na ɗaya na biyu na uku wanda in muka dubi mataki na ɗaya mataki ne wanda tana farkon yanayi ne wanda lokacin in akai ƙo akai saurin gane ta to mataki ne a wanda akan ɗora mutum akan wa'yansu wato ainahin magunguna wanda su suna ƙoƙari sui gyara yanayin zubin kwayoyin halitta da yanayin yadda suke suke a ninkuwa a jiki yanayin rage yanayin wato ainahin a yanayinsu wanda in muka dubi kamar ita mataki na biyu mataki ne wanda a lokacin ita wato ainahin ita wannan cutar a dajin wato ta riga ta kai matakin da a bac take buƙatar bacin magani da kwai yanayin yanayin da za ta iya illata raunata ko kuma ta yaɗu zuwa ga wani gaɓoɓi to wannan yanayi ne wanda ita ma ɗin za a ci gaba da ɗora mutum akan magunguna da kuma sannan amfani da a yanayi na koyar da mutum wa'yansu ɗabi'u wanda za su ƙara taimakawa da rage wannan ita wato ainahin ciwon ciwon na? cutar canser wato cutar daji kenan sannan kuma akwai kamar tana da mataki na uku ko na huɗu to mataki ne wanda akan ɗauki matakai kaman yin aiki wanda ita wannan aikin akan zo a cire wannan ita maman da ta ta kamu da wannan cuta na lalurar ciwon dajin ne in aka cireta sannan za a ɗora mutum akan wato ainahin ko kuma da kwai abubuwa da ake kiran shi da ake amfani da shi na a samar da wani yanayi me ƙarfi wanda akan kashe wa'yannan kwayoyin hallitar wanda suka gurɓace ko kuma suke samar da yanayii marar kyau a cikin jikin mutum wanda a turance ake kiranshi kamar a Radiotraphy kenan a sannan da kwai kuma mataki wanda ake amfani da magungun wanda suke yaƙar su wa'yannan gurɓatattun 'ya'yan halittan jikin kamar irinsu Cimotraphy akan yi amfani da shi ko kuma da kwai irin kwayoyin sinadarin halitta na jikin mutum wanda hakan yi amfani da shi shi ma ɗin wajen seseta yanayin yanayin yanda ita kwayoyin halitta a jiki suke canzawa to duka dai yanayin tsari na akan duba yanayin wato ita matakin da ciwon take ne da kuma yanayin ita wannan wato ainahin ita kanta cutar daji ciwon dajin da kuma duba yanayin lafiya saboda duk wanda zaka cewa marasa lafiya sukan tafi da suna ɗauke da wa'yansu lalurori bacin wannan ita wato ciwon dajin hakan kuma zai zama cewa dole sai an zama an samar mishi da yanayin da ana maganin wancan kuma sannan ana maganin asalin wato ita wata lalurar da yake ɗauke da ita

Ita ma wannan tana dafa cikin a wato ainahin ciwon daji ko kuma ciwo da yake shafar wani sassa na mahaifa wanda sassa ne wanda a wato ainahi yake? zubin kwan halittar mace ake samun shi daga nan wajen? tsari ne wanda yakan zama cewa akan duba yanayin shi ma ɗin mataki ne da kuma yanayin ita wato ainahin kanta ciwon dajin saboda kamar yanzu mataki-mataki ne akwai mataki na ɗaya mataki na biyu mataki na uku da mataki na huɗu mataki na kamar na ɗaya an fi kamar yin aiki wajen ƙoƙarin cire wannan a ita wato yanayin kwayoyin ko kuma yanayin kwayoyin halittar da suka gurɓace saboda kar su zama sun yaɗu izuwa wani sassa na ita wato na wannan mahaifa mataki na biyu kuma yana buƙatar wannan aiki ne sannan kuma a ɗora mutum kwayoyi wanda za su ƙara taimakawa wa wa'yansu kwayoyin halitta suma ɗin kansu suma ɗin su ƙara samar da irin wannan wato asalin ita cuta ta daji sannan mataki na huɗu shi ma mataki ne wanda ya ake amfani da matakai mabanbanta wanda ya kai uku zuwa huɗu wanda akwai matakin aiki akwai matakin shan kwayoyi sannan da kwai matakin amfani da wa'yansu kwayoyiyin halitta wanda shi ma ɗin akan yi amfani da shi wajen magance irin wannan lalurar ta ciwon kansar mahaifa sannan kuma akwai yanayi kowanne dai mataki da kwai da kuma yanayin hanyar da ita wato asalin wato ita wannan ciwon dajin ta raunata wato a ita jikin wannan mahaifa akan yi wannan maganin kamar yadda na ce yanzu dai a kamar yanda bincike yake ya nuna yanzun yanayin tsarin jadawalin kula ko kuma magani da ake yi ma ita irin wannan ciwon mataki na farko shi ne maga wato yanayi na yin aiki sai wanda akan cire wanai sassa na wannan mahaifa sannan sai kuma mataki na magunguna da akan ɗora mutun akai wanda su magunguna ne wanda sukan a yi aiki akan yanayin zubin kwayoyin halittarmu? a kwayoyin jiki sannan kuma da kyau yanayin mataki na amfani da wa'yansu sinadarin a kwayoyin wato ainahin wa'yansu sinadarai wa'yanda suke sasseta yanayin halittar jiki to a taƙaice dai kenan.

kuɗi wato shi a salin tsara wato shi jadawalin yanda kashe kuɗaɗen wanda suka shafi kuɗa ɗen neman magunguna da sauran ababe wanda suka shafi la na farko yana daga ci fiya abu ne muhimmi ga shi mai buƙa tan waton ainihin harka da ya shafi na lafiya na far ko na daga cikin tsari da zai taima ka mishi wajan rage wato ainihin kashe kuɗa ɗe ta hanyan a samar da wato ainihin ita kanshi duba da yanayin laluran da shi mu tun yake yake da shi wannan zai bashi daman ya bincika koko da waƴan su wa to ƙungiyoyi wanda suke ke shirye dan su taimaka ko kuma hanyoyi da a ke bi ɗin a taimaka wa masu irin wannan daruran nashi sanan kuma iya ƙoƙarin ya kiyaye tare da yin shawarwarin masana akan abin da ya shafi shi wannan la fiya ansu wanda akayi zai bashi dama bazai ɗinga yawaita kashe ƙuɗi wajan kullun neman wato yayi abin da ya shafi lafiya ba wanda in ya kiyaye waɗannan abubuwan da suka kara yanayin wato tar da tare da laluran dayake ciki hakan zai taimaka mishi sanan da ku duba kuma yanayim wato samad da wani ta tsari na kasafin kuɗin da zai dinga kashewa wanda zai dinga bashi ko zai dinga rannta mishi yanayin abin da ya, yake bu kata a tsawon wani lokaci wanda ba kowai yana kashe kasafai bane wanda hakan daga ƙar tun loaci mutun zai rinƙa kashe kuɗi da ya fiye da misali sanan kuma wa to ainihin duba da yanayin wato ita tsari na inshora wanda ita tsari ne wanda take iya wato ainihin taima kawa ko kuma rage ma kashe kashre kuɗi a ayyukka da suka shafi la fiya wato ita wannan inshora takan takan agaza ma masu bukatan wato abin da ya shafi lafi ya a hakan koda wan laluran ta faru basu da wanna kuɗin da zasu iya yin wannan abubuwa a wato ainihin neman wannan a ita abin da ya shafi lafiya nasu a lokacin wannan tsari na inshora ɗin zata a wato ainihin rage musu adadin kuɗdi da su ke bukata domin su kashe akan abubuwan daya shafi lafiyan su to duba da irin tsarin abun da ya shafi inshora mutun ya zurfafa ya ga yanayin tsarukan da kowani ishora take dashi wanda a kwai na karshen shekara da kuma na tsawon rayuwa wanda in mutun ya duba irin laluran dayake wannan tsari na inshora din zai taimaka a miki sanan kuma wato ainihin neman shawarwari na masana akan abun da ya shafi ga yanayin magungunan da ake ke anfani da su wanƴanda da asalayen sunan su wanƴanda ]?] suna aikin da yakamata ba tare da ko kum Y yanayin magungun da waƴansu kamfanonin zakaga suna da shiba saboda waƴansu abubuwa da da zasu ƙara sa waɗanan magungunan su zama suna tsada to samun wa to ainihin shi shawarwarin masana kan abubu wa na yanayin magunguna da mutun yake iya an fani da shi wa asalin tsari na yanayin asalin sunan wanda yanayin sukan zo da har da kuma suna yin magun magani ako kuma suna s samad da bukatu da mutun ya ke nama neman shawarwarin masana kan wannan shima din zat taimaka sosai wajan abun da ya shafi rage wato ainihin kashe kuɗaɗen a kashe kuɗaɗde a har koshin lafiya

Toh da akwai hanyoyi dai a da shi wato mara lafiya ze iya ahh bi kokuma ya duba wajan saukake mishi abubuwa da suka shafi ahh kuɗaɗe kokuma yanayin buƙata na lafiya wanda zasu sauƙaƙe mishi wajan ahh rage abubuwan da yake kashewa na farko yana de da kyau de shi mara lafiya kam duk abin da ya shafi irin wannan tallafin ya duba yanayin tsarin ahh jadawali na na tafiyar da abun da ya shafi irin wannan tsarin na asibiti sannan su asibiti suna bayar suna samar da kamar wani ɓari duk abinda ya shafi yanayin irin ahh kuɗaɗe ko hidindimu masu yawa wanda mara lafiya yake buƙata wajan sauƙaƙe mashi ahh samun wadatacen kulawa da magunguna da rage mishi raɗaɗ i ko kuma yanayin kashe kuɗi a asibiti na farko da akwai irin tsarika na wasu tallafi wanda asibiti da haɗin gwiwan waƴansu ƙungiyoyi waƴanda duk me irin wannan buƙatan irin wannan tsarin yake duba su wajan tallafa musu sannan kuma da akwai tsarin da asibiti takam samar dashi ga marasa lafiya wajan ahh sauƙaƙe musu wajan yanayin biyan ahh kuɗaɗen kokuma buƙatuwansu na yau da kullum na asibiti wajan ansan wayansu kaso daga cikin asalin ita uwar kuɗin da zasu biya wajan sauƙaƙe musu su dinga biyan shi kadan-kadan sannan kuma da akwai irin tsari kaman irin nasu inshora wanda gwamnati takan samar dashi ƙarkashin waƴansu asibitoci wajan sauƙaƙe ma su wato ainihin marasa lafiya ahh raɗaɗin kokuma yanayin ahh rage kashe ƙudi a harkokin da ya shafi na lafiyarsu na yau da kullum sannan kuma akwai wayansu irin tsaruruka wanda asibiti suka samar dashi wajan duba wayansu masu irin wasu ta larura suma de kamar wani tsari ne na tallafi wanda yakan duba irin waƴannan wanda suke buƙan kulawa na tsawon lokaci a asibitoci waƴannan na daga cikin waƴansu tsaruruka da shi mara lafiya ya kamata ya duba irin wannan jadawalin a tsarin asibiti domin ya samu sauki ahh da kuma yanayin hanyoyin da ze yi wajan biyan ahh abubuwan da suka shafi kuɗaɗen lafiya dana aiki da de da de, kusan irin abubuwan da zai kashe a fiye da abubuwan da ze kashe a asibiti

Toh duba da samun ƙarancin abubuwa da suka shafi ahh ilimi ahh harkar lafiya da kuma sannan samun gurbin na wajan ayyukan yi ahh ƙauyaku sukan sa irin waƴannan kawo musu kullum ci ahh cibaya watau ainihin koma baya a cigaban wannan yankuna saboda duba, idan muka duba kamar harkar ilimi a duk lokacin da yanayin ƙauyuka ba suwa samun isheshen ahh ilimi wajan koyar dasu da samun wadataccen ajujuwa da malamai ingantatu wajan koyar da su hakan ze dinga kullum barinsu cikin ahh watau ainihin jahilci na rashin fahimta yanayin tsarukan yau da kullum na zamani wajan tafiyar da rayuwansu da yanayin ahh hanyoyin kokuma da tsarorin da su yaran da suke tasowa za su samar da cigaba da wannan yankunan nasu haka zalika koma baya akan abun daya shafi harkar lafiya shima ɗin wani kalubale ne wanda ya shafi watau karkara da ƙauyuka suke yawan komawa dasu baya saboda kowa yasan inda yanzu harkar lafiya yake da mutukar amfani a rayuwar mutane wani lokaci de irin waƴannan ƙauyawan ba suwa samun ingantace ahh watau dama na wajan ahh ƙwararu ko kuma masana harkar lafiya kullum su suna yin abubuwa ne bisa jahilci da kuma ana yawan samun mace-mace mata wajan haihuwa da ƙananan yara wajan shayarwa saboda duba da basuda isheshen ahh wani tsari kokuma harkar lafiyan da yake samar musu da yanayin da suke fahimtar wayansu ababe masu cutarwa ko kuma masu amfanarwa a jikin su haka zalika idan muka duba harkan da ya shafi samun gurbobi a yanayin ma'aykatu wanda kullum a saboda rashin wadataccen ilimi da rashin isheshen lafiya yana hana ma duk irin wayannan wanda suka fito daga yanayin karkara ahh watau ainihin rashin samu isheshen dama wajan suma ɗin su samu ahh su yi ayyuka a wajaje mabanbanta wanda hakan ze haɓaka ko kuma a samar musu da wayansu ma'aikatu wanda ze taimaka musu wajan ahh tafiyar da rayuwarsu suma ɗin su fahimce ne zamani inda ya zo da yanayin yanda zamani, kullum yake tafiya da da tsarin da zasu samu cigaba a wannan yankunnan na su duba da wayannan abubuwa sosai yana da tasiri da alfano wajan ci baya ko kuma cigaba a harkokin da ya shafi ahh karkara ga baki daya

duba da wannan matsalar, da akwai yanayi kaman jadawali huɗu zuwa uku wanda zamu iya kallo na farko shi watau asali ita tasrin gudanarwa da abun da ya shafi shi wannan ahh harkar lafiya na tafi da gidanka sannan na biyu kuma duba da yanayin ahh tabatar da ingantacen ahhh yanayi wanda ze samar da ahh isheshen gudanarwa na shi wannan harkar lafiya na tafi da gidanka sannan kuma duba da yanayi na samun wadatacen ahh kayyeyakin da zasu taimaka ma su wayannan ma'aikatan lafiya na tafi da gidan ka sannan na huɗu kuma ahh duba da yanayin ƙarancin ahh gwamnatoci ba suwa maida basa maida hankalin a irin wayannan harkoki na tafi da gidanka saboda idan muka kali abu na farko watau ita asalin jidawali tsari na gudanarwa wannan a lafiya na tafi da gidanka wajan shi tabbatar da cewa an samar da wani isheshen yanayi wanda ko kuma tsari wana yakan zama da akwai jajirtatu wanda suke taimakawa wajan samar da irin ababan hawa isheshen kayayyakin aiki ko kuma su isheshen ma'aikata sannan kuma abu na biyu yanayi kaman duba da yanayi a tsari shi na wayannan ahh kara ko kuma wajajan da irin wayannan ahh watau anyi tunani tafi da gidanka suke ayyukansu a irin wayannan wajajen saboda dayan wani lokaci da akwai yanayi matsaloli irin na tsaro a matsoli na gurɓatacun ayuka daya wayansu dai irin matsaloli wanda suka shafi su asali yanda wayannan ma'aikata na tafi da gidanka zasu zasu tafiyar da aikinsu ba tare da fargaba ko kuma ahh wahalhalu ba sannan kuma na huɗu yanayin yanayi su yanda wayanan irin su karkara haka ko kuma wajajjen ƙauyukan nan da irin wannan aikin yake su ke irin wayannan ƙauyakun ko kuma karkakarka saboda su basa samu, suna ganin kaman abun a fiskar yaudarane basu yarda da ma'aikan ba, suna gani kaman abune wanda da an fara ko kuma an kawo tsarin ne da wani manufa wanda kila suna ganin kaman cutarwa ne da al'umman su to duk wannan yana daga cikin kalubale da akan fuskanta wannan harkar a lafiya na tafi da gidanka

To abu na farko dai a lokacin da na samu fuskar yalwataccen magani maganin da suka shafi ainifin kare um kamuwa da jiki shi ne na farko zan yi ƙoƙari na na sha maganin a wannan lokacin da na tuna saboda ya zama kamar ya maye gurbin lokacin da ban sha ba, zan yi ƙoƙari in sha maganin a wannan lokacin sannan na biyu kuma um in maganin zan samar da wani tsari wanda zai dinga wanda na bin jadawalin kamar tunatarwa wajen amfani da waya ko abokin zama um wajen samar da yanayin da za su dinga tunamin a lokacin da ya kamata da adadin maganin da ya kamata in sha wannan haka zai rage yawan mantuwa a wajen tsallake shan magunguna. sannan kuma in maganin a ƙa'ida a wannan lokacin ya kamata a sha, sannan ban sha ba. to a wannan yanayin zan yi ƙoƙari na na tuntuɓi wato ainahin su masana wajen samun shawarwari game da abubuwan da ya kamata in yi na wannan magani da na tsallake ban sha ba. amma kuma in dai maganin in na samu wannnan zai ƙara man yanayinwato ainahin fahimta da ilimi a kan ko da hakan ya ƙara faruwa wajen na samu kuskurwa ko kuma tsallake shan magani um wanda suke kare wato ainihin kamuwa da da jiki. Sannan kuma zan yi amfani da yanayin hanyoyin zamani wajen bincika ko kuma duba wato ainihin ginin masana a wannan fanni wanda masu irin wato ainihin kamar abunda ya faru da yanayin mutum yanda abinda matakin da mutum yake ɗauka a duk lokacin da ya tsainci kanshi a cikin wato ainihin kuskurewa ko kuma tsallake magani. Waɗannan sune kaɗan daga cikin matakan da zan iya ɗauka a lokacin da na kuskure ga shan magani magani wanda ya kamata a ce na sha sannan sai na tsallake to wannan suna daga cikin kaɗan daga matakan da zan ɗauka.

To shi wannan tsari kamar wani roba ne da ake amfani da shi a cikin mahaifa wanda ake sa shi domin ya hana haɗuwar ƙwan mace da kuma ƙwan namiji, saboda hakan yakan taƙaita yanayin wato yiwuwar samun ciki da kaso kusan cas'in da tara (99), kusan ya na daga cikin hanyoyin da ake bi wanda su ke da su ke bada kariya sosai wajen taƙaita haihuwa, gaskiya ya na da amfani kusan daga cikin amfanin shi na farko: kamar yadda na yi bayani ya na daga cikin yana bada kariya kusan a kaso cas'in da tara (99) cikin ɗari wajen samun wato asalin shi abunda ake so na rashin faruwar na rashin samun ciki, sannan kuma a jiki sannan kuma bai da wani irin cutar, cutarwa kamar yadda waɗansu magunguna sukan a sukan sa mutum ya kamu da waɗansu yanayin alamomi na yanayin jin daɗi haka, wanda zai ji a jikinshi, sannan kuma na huɗu abune wanda akan iya sa shi na tsawon wani lokaci mai tsawo daga shekara uku ila har zuwa shekara goma, wannan ya danganta da yanayin yadda a mutum na tsawon shekarun da ya ke so ne, sannan kamar yadda bincike ya nuna ya na taimakawa wajen yawan samu wajen taƙaita kamar ko kuma a rage samun ciwon mara da ciwon ciki, sannan kuma a duk lokacin da mutum ya buƙaci ya na so a cire ko kuma ya samu ko kuma ya na ya na so ya samu haihuwa to shi abu ne wanda yanzunnan za'a cire shi mutum ya cigaba da mu'amalarshi sannan kuma bai to daga cikin yanayin lokuta ko kuma tsawon lakacin da a akan sa shi, wannan ya danganta da yanayin a irin wanda aka sa ne saboda kamar yanda bincike ya nuna akwai irin jadawalinsu wanda mataki mataki ne wanda da kwai wanda ya ke shkara uku zuwa huɗu, akwai wanda ya ke shekara uku zuwa biyar akwai wanda ya ke ya danganta da yanayin wanda mutum ya ke so amma dai yakan yi daga shekara goma ne zuwa daga shekara uku zuwa goma yakan yi.

duk wannan tsarin, ko kuma taƙaita iyali na halitta ne wanda ba tare da anyi amfani da waƴansu sinadarai ko kuma yanayin waƴansu ƙwayoyi ba wajen taƙaita haihuwa wanda tsari ne wanda duka ma'auratan su biyu yaci su lura da waƴansu abubuwa wanda wajen kare kansu da da faɗawa, ko kuma yin wani abun da zai samar da wannan um ciki ya faru kamar tsari na farko, umm akwai yanayin tsarin da ake duba yanayin um, wato ainihin shi kalanda yanayin ita adadin kwanakin da macen take yin haila wajen duba asalin wato kwanaki masu hatsari wanda a wannan lokacin akan iya a saki ƙwai wanda kaman in muka duba yanayin um kaman a mafi yawancin mata tsahon kwanaki ishirin da huɗu zuwa talatin da shida wanda take wannan haila na wannan tsahon lokaci to zakaga cewa a kwanaki na takwas zuwa goma sha tara wannan kwanaki a kowanne lokaci za'a iya um a sa wato ƙwai mace ta saki ƙwai to shiyasa irin wannan lokacin mutum zai fahimci yanayin waƴannan kwanakin nan masu hatsari, wanda sai yai ƙoƙari ya kare kanshi a wannan lokaci sannan kuma dakwai tsarin da ake amfani da shi na wajen um wato ainahin amfani da waƴansu kaman ababan gwaje-gwaje wanda akan gwada kaman yanayin abinda yake fita wato ainihin daga gaban gaban mace.wanda a lokacin yana nuna ko kuma yana alaƙanta yanayin cewa an kusa, ko kuma za'a saki ƙwai a wannan lokacin to akan yi amfani da wannan shima ɗin,a gwada wannan yanayin abinda yake fitowa, wanda yakan zo kaman yanayin ruwan ƙwai haka a ba ruwan yanayin farin abinda yake zagaye da yalon ƙwai kusan haka shima ɗin ana amfani da wannan tsarin wajen dubawa sannan kuma dakwai tsarin um gwada yanayin wato ainihin shi zafin jiki saboda a lokacin da za'a saki ƙwai, yanayin zafin jiki, ko kuma zazzaɓin jiki zafin jiki yana ɗan ƙaruwa wanda alokacin mutum shima ɗin duk safe lokacin da da safe kafin mutum yayi komai ya ci ya auna ita macen a auna ta, a gane yanayin adadin zafin jikin nata saboda a tsare kai da yanayi.waƴannan duk suna daga cikin da waƴansu daga cikin wato ainihin hanyoyin halitta wajen taƙaita, ko kuma taƙaita haihuwa.

Shi wannan wato ainihin wani ƴanci ne da mutane suka yake ba mutane dama a kan abinda ya shafi yanayin wato ainihin rayuwa na haihuwa ƴaƴa da yanayin da suke saduwa na yau da kullum. wanda tsari ne wanda yakan dauba da yanayin dukka da kuma ya ba mutum cikkakiyan daman yanayin tsara yanda yake so da wato ainihin ya tsara iyalinshi ko kuma ya ya duba da yanayin abunda ya shafi shi karankanta lafiyan jikin shi. wajen A lokacin da mutum ya duba irin kamar wasu cututtuka waɗanda a kan kamu da su ta hanyar da ya shafi saduwa, wanda sukan ba mutum wannan kariya na wanda shi mutum yana da ƴanci a wannan a wato shi tsari na na ƴanci wanda yakan ba mutum, damar ya zaɓi lokacin da da kuma yanayin a wato rayuwan da yake so ya tsara ma kanshi abi da bi tsarin iyalinshi duba da yanayin wato ainihin kasafin abubuwan da suka shafi kasafin kuɗinshi a na yau da kullum abubuwan da suka shafi abincin ci da kuma abubuwan da na yau da kullum, wanda tsari ne wanda in mutum ya yake da wannan damar da zai iya tsara yanayin adadin yara da yake so sannan da kuma ainihin duk shi wannan tsarin yana daga cikin irin tsari wato ƴanci ƴancin kai na da mutum aka ba mutum dama duk ya dubi irin wannan abubuwan da suka shafi yanayin wato ainihin ita kanta karan kanta ita lafiyan jikinshi da kuma abu abubuwan tsara iyali da kuma gudanarwa. duba da wannan tsarin ita tana ba da cikakken dama ne ga yanayin abu. yanayin mu'amalar mutum da da iyalanshi ko kuma ita karan kanta mace yanayin saboda da kwai yanayin adadin wato ainihin cututtuka wanda yawan haife-haifen ko kuma. mace ƙila tana da waɗansu lalurorin waɗanda wannan tsarin yakan ba ta dama ta lura da ita lafiyar jikinta, sannan kuma yana ƙara taimakawa wajen tsara yanayin yadda mutum zai tarbinyartar da wato ainahin ita zuri'arshi ga bakai ɗaya. to a dunƙule dai wanna tsari yana tsari ne wanda yake ba mutum cikkakiyar cikakken dama duba da abubuwan da suk shafi harkokin wato mu'amulanshi na yau da kullum.

To gask? dakwai um alfanu da rashin alfanu da wato shi wannan tsari na taƙaita haihuwa yake samarwa wanda kamar yanda muka sani duk a ilimin likitance, duk abinda ya shafi wani abinda zakaga dakwai alfanu, to inka duba wani ɓarayi, ɗayan ɓarayin kuma zakaga dakwai wato ainihin matsaloli ko kuma rashin alfanu ko kuma waƴansu um, abubuwa da yakan haifar wanda in mun duba yanzu kamar alfanu na shi wannan um tsari na taƙaita haihuwa, na wajen amfani da abinda suka shafi ƙwayoyi um waƴansu sinadarai da akan yi amfani dasu a cikin jiki wajen samar da yanayin da zai hana samun ciki wato ainihin shi taƙaita haihuwa um tsari ne wanda yana bada kaman daga cikin alfanun akwai um gashin wato ƴancin kai wanda ya kan bawa ma'aurata wajen tsara yanayin jadawal yanayin wato ainihin yanda zasu tsara iyalin su sannan kuma yana taimakawa wajen rage um matsalolin da suka shafi yanayin jin um matsalolin al'ada a wajen ciwo da hakan yakan haifar, ko kuma da waƴansu larurori da suke tattare da wato abinda ya shafi jinin al'ada sannan kuma yana bada um kamar yanayi ko kuma tsari wajen rage kamuwa da waƴansu cututtukan da suka shafi um cututtuka irin na waƴanda akan kira su cututtukan sanyi wanda yanayin saduwa, ko kuma um irin abinda ya shafi irin saduwa haka, yake haifar da irin waƴannan um cututtuka so, yana rage wannan faruwan waƴannan irin cututtukan sannan kuma in mun duba rashin alfanun su, saboda kamar yanzu in mun fara duba yanayin um abinda ake kiran shi illolin da su magungunan da akan sha sukan haifar bacin an sha su yanayin waƴansu zakaga sun samar da wato ainihin ɓacin ciki um, yanayin yawan ciwon kai canzawar yanayin bugun zuciya da waƴansu dai irin cikin abubuwan da su waƴannan ƙwayoyi da akan sha wajen samu um ragi, ko kuma samun tazarar haihuwa sukan haifawa wasu sannan kuma samar da yanayin wani um ƙalubale wanda yakan canza yanayin zubin halitta yanayin yanda um wato ainihin mata sukan yi jinin al'ada duk suna daga cikin matsalolin da abubuwan sukan haifar sannan kuma da yanayi na rashin jin daɗi wanda sukan samar saboda? dakwai waƴan irin waƴansu matakan da ake ɗauka wajen wato ainihin shi wannan taƙaita haihuwa, wanda sai an yanka mutum ko kuma an sawa mutum wani abu a jiki wanda yakan sa shi tsintar kanshi a wani yanayi mara daɗi da dai sauransu.

Wato shi wannan a tsari na gano lokacin oplation wato lokacin da kwai a yake fita daga mahaifa domin ya sadu da kwan namiji a da kwai wa'yansu alamomi wanda su mata su ke? lura ko kuma suke amfani da su wajen ganewa da yanayin wato ainahin lokacin da kwai zai za a saki kwai daga jikin mahaifa daga cikin kuwa alamomin sun taƙaitu hanyoyi mabambanta wanda akwai yanayin tsarin na jadawali na duba yanayin wato ainahin yanda ita take jinin haila saboda a nan wajen kamar ƙididdiga kwanakin da a take yi kafin haila ya ya juyo mata alal misali kamar ita in ace mace ne wanda a kuma hailanta ya ƙare sai bayan kwana ashirin da takwas ko kuma talatin da da huɗu yake dawo mata to a wannan lokaci akwai wa'yansu kwana kwanaki masu irin hatsari lokacin da ake a sa ran cewa za a saki kwai kaman ta fara irgowa kwanaki kaman abinda ya fara daga kwanaki na goma sha huɗu to a wannan kwanaki in ta ƙididdige wannan to lokuta ne wanda ake kiransu lokuta ne masu hatsari a kowannen lokaci kwai ana iya sakar shi a wannan a in tana duba da abinda ya shafi yanayin a jinin al'adanta ne sannan kuma akwai tsari na duba yanayi wato ainahin shi a abu a yanayin jiki yanayin ko wa'yansu canji a da sukan faru wanda su mata sukan fahimci wannan canji kamar yanayin ƙaruwar sha'awa wanda yana ƙara nuna masu ala alamanta masu yana ƙara nushar da su cewa fa suna buƙatar wato baƙo saboda wannan akwai da za a za a saki daga mahaifa sannan kuma da kwai mataki wanda na amfani da wa'yansu sunadarai irin kamar Oblation kind ake kiransu wa'yanda wa'yanda kayayyaki ne da ake gwada yanayin wasu zubin hallita wato na homon wanda ana iya dubawa a gane cewa da kwai yanayin da ake sakinsu da yawa a lokacin da kwai yake gaf da za a sake shi wanda ana gwaji ta fitsari da makamantan irin wannan a hanyoyin to kwai dai wa'yansu alamomi mabambanta kamar a ganin yanayin a canjin yanayin samun irin ruwa daga gaba wanda yana da san wanda yana da santsi dan fari haka kamar a bayan kwai wato shi wannan saboda yana samar ma yanayin yanda kwan namiji ko kuma maniyin namiji yake sauƙaƙa mishi hanya ne wajen ya sadu da kwai duk wanna mata sukan iya amfani da hannayensu wajen dubawa ko kuma yanayin gane a wato ainahin sakin kwai a jikinsu

A shi hanya wannan ko kuma wannan tsari na taƙaita haihuwa tsari ne wanda yana taka rawar gani ko kuma muhimmi a tasiri ga ma'aura wajen a samar musu da tsari ko kuma da yanayin yanda suke buƙatar samun yanayin zuri'ansu wajen ƙididdige yanayin adadin a yaran da suke so su haifa da kuma yanayin tazara a tsakanin wannan yara wanda suke za su haifa saboda kamar yanda muka kamar yanda bincike na nuna da kwai yin tsarika ko kuma da kwai hanyoyin da a shi wannan tsari na taƙaita? na taƙaita iyali wanda yakan a ba su dama kamar uhmm damar da su za su zaɓi lokacin da suke so a samu ciki da kuma yanayin? tazara a tsakanin wa'yannan yaran nasu an yi kamar amfani da irin kwayoyin kwayoyin magunguna ko kuma a janyewa daga lokacin saduwa ko kuma amfani da wa'yansu a sinadarai da akan sa a jikin mahaifa ko kuma a cikin jikin wanda yakan hana a wato ainahin wato taƙaita yanayin yanda za sui mu'amalanci juna ba tare da sun samu wannan ciki ba to gaskiya tsari ne wanda yakan bada dama sosai wajen a wajen yanda su ma'auratan suka samu abinda suke so wajen tsara da gudanarwa da da iyali wajen a tarbiyya da abubuwan da suka shafi yau da kullum lafiyrsu da hanyoyi dai mabambanta wanda kaman? tsari ne wanda da ya wayar da kai ya fahimtar da su hanyoyin da duk zaka iya tsara ko kuma zaka gudanar da iyalinka ba tare da wani matsaloli ba

Da kwai hanyoyin gaskiya wanda suke taimakawa wajen a rage kuma illolin rashin haihuwa wanda sun sukan shafi mazan da kuma matan magani ne wanda ake samar da su wanda namijin da macen dika da kwai yanayin tsarinka ko kuma hanyoyi da akan ɗorasu akai wanda misali kaman da kwai tsari na amfani da wa'yansu kwayoyi da suke haɓaka yanayin yadda wato ainahin ake mace take sakin kwai sosai lokacin jinin haila kamar irinsu maganin irinsu chelomephen da irinsu Kwanaditiropic magunguna ne wanda suke taimakawa wajen samar da damar sakin kwai lokacin jinin haila sannan kuma da kwai irin tsarika wanda akan yi irin na irinsu haɗa kwai da maniyi a a ciki a cikin mahaifa wanda wannan tsari ne a turance ana shi Intranatural Fartilazation wanda akan ɗauko a killace yanayin maniyin namiji wanda lokacin za a ƙoƙari a shi a cikin mahaifa wanda yana ƙara samar da damar yiwuwar haihuwa sannan kuma da kwai ɗayan tsarin wanda ana kiranshi? Fartilazation wanda kamar haya ne wanda akan haɗa sinadaran kwan mace da kuma maniyi a wajen wanda a lokacin da aka samu suka haɗu akan sai a mayar da shi a raine shi a cikin a ita maihaifan wannan yana ƙara taimakawa ko kuma wajen rage matsaloli na na rashin haihuwa sannan da kwai tsarika kamar irin su intar? Fartilazation wanda stari ne wanda kaman ake sawa a cikin mahaifa wajen yanda yake samar da a kaman dama da da irin zai bada dama kamar su yanda ma'auratan za su iya samun a kwan inda kwan yake haɗuwa da maniyin namiji sai a sauƙaƙe mishi wajen hanya wujen ya ya kyankyashe wannan kwan ko kuma su samu su haɗu akwai hanyoyi mabambanta wa'yanda duk suna taimakwa wajen rage mastalolin abinda ya shafi rashin haihuwa

To wannan tsari ne da gwamnatoci sukan samar da shi wajen rage yanayin adadin yawan mutanen su da kuma ah, daidaita yanayin ƙaruwan mutane da ake samu a ƙasashe kaman in mun duba yanzu ah, irin ƙasashe kaman irin na Afirika saboda kullun ci baya ko kuma waƴansu matsaloli na yanayin tsarin gudanarwa na shuwagabanci mutanen su basa samun isashen ah, damanmaki kaman saboda ko kuma yawan sune kuma gwamnatocin basa iya riƙe su to kaman yanzun muka duba misali irin gwamnatin Najeriya akwai tsari na suka samar da shi na wanda duk bayan shekara huɗu ne ko shida su kan akan ƙididdiga na yawan adadin mutanen da suke wannan ƙasan ko kuma yankunan ƙasan saboda su gane ina ne ake samun yanayin matsaloli ko kuma samun ƙarin hayayyafa a wannan yankunan saboda sui su taƙaita wannan ko kuma su wayar ma mutane da ilimi wajen ah, ilimomi kaman abin da ya shafi kaman ah, tsarika na taƙaita ko kuma dai taƙaita iyali da tsara iyali kaman wanda yakan nusar da yanayin yanayin hanyoyin da mutane zasu bi wajen ah, rage rage haihuwa da kuma hanyoyin da zasu bi kusan wajen taƙaita shi wannan haihuwa sannan da kuma yanayin na tsari na kare mu wayar musu da kai waje nushar da su ah, alfanun da yake ciki wajen samun taƙaitaccen zuri'a wajen ze sauƙaƙa ma mutane wajen wajen hidimomi na yau da kullun sannan in muka duba kaman waƴansu ƙasashe irin na yankin Asiya kaman irin su China da kwai tsarukan da suka samar wanda ah, kowani maƙetaci da kwai shi kuɗaɗe ne aka lamunce ya samu saboda yanayin adadin yawan su, sun haura mutane biliyan ɗaya suna ƙoƙari dai su rage yanayin ƙaruwan waƴannan adadin, saboda waƴansu dalilai na su suka samar da irin waƴannan tsarika ko kuma jadawali wanda yake bibiya da duba da yanayin yanda ah, mutanen ƙasan su kan cike tara zuri'a.

To tsari gaskiya wanda akan yi amfani da shi a wajen tura saƙo ta hanyoyi mabambanta shi wannan tsari na tafiyar da iyali kamar amfani da yanayi na a asibitoci wajen a nusar da mutane alfanu da kuma illolin da a yawan ko kuma nusar da mutane da kwai irin cututtukan da sukan tattara da irin a yawaita irin haihuwa da matsalolin da suke tattare da wannan wajen su kaman wajen awo mata ana fara wayar mudu da kai sannan kuman da amfani da abubuwan suka shafi yanayin jaridu mujallai da kuma irin abinda ya shafi a?? irin bana d irin hanyoyi dai na hotuna wanda ake ƙara tallata ko kuma ake wayar ma mutane da kai akan abinda ya shafi shi wannan tsari na taƙaita iyali sannan kuma da kwai yanayin tsari yanzu kaman wanda na hanyoyin sadarwa na zumunta na zamani irin su facebook, whatapp duk ana amfani da su wajen ƙara tallafawa ko kuma wayar wa mutane kai wajen isar da saƙon da ya shafi shi wannan tsari na taƙaita iyali sannan kuma da kwai yanayin tsaruka wanda akai a janyo su mutanen da suka shahara a fannoni daban-daban na rayuwa wajen suma ɗin su su bada gudumma ko kuma su wayar ma mutane kai da yanayin alfanun da yake tattare da shi wannan tsari na taƙaita iyali wanda da yawan lokuta sukan isar da saƙon a yanayi na nishaɗi da walawala yanayin yanda mutane za su fahimta wato asalin shi tsarin sannan kuma da janyo su manyan ƙasa kaman irinsu a sarakuna masu unguwanni wajen nusar da su alfanun yananin abinda yake a tattare da shi wanda zai taƙaita iyali domin su isar da saƙon ga mabiyansu sannan da ƙara wayar da kai a ko kuma sanya irin jadawali a makarantu irin na Primary School da secon da mataki irin na Secondary haka ko Tertiary a irin jami'ai irin ana sanya irin wannan tsari ko kuma jadawali a karatu wanda yake ƙara wayar ma su ɗalibai? a? da yake wayar musu da kai wajen nusar da su a wato muhimmin wannan tsari yanda koda sun bar makaranta za su zai zama cewa kamar sun tasirantu da wannan karatu da suka samu da dai hanyoyi mabambanta.

Gaskiya e zance a wannan sabida wan'yansu dalilai kamar haka: kafin a saki abinda ya shafi yanayin a wato ita rigakafin kanta akwai yanayiin tsarika da da ake bi ba kawai ana sakinsu ba ne kawai hakan nan da kawai an an ana gano wannan rigakafin kawai za ai amfani da shi akan mutane haka nan a a da kwai abubuwan da ake kira shi mataki na farko sai an dinga gwada shi akan mabambantan yanayi ko kuma akan wa'yansu yanayin ab a ha halittu wanda za a ga yanayin illola ko kuma yanayin aikin da zai iya yi a jikin ɗan adam wanda za a dinga gwadawa a dinga gwadawa har sai a lokacin da aka cewa an samu isasshen ko kuma gamsasshen amfanin ita wannan alfanun wannan rigakafi da za ai sannan bacin ita ma an samu tabbacin wannan a alfanun daz a tai a jikin bacin ta sha an sha gwaje gwaje kafin ma a saketa ga mutane da kwai tsarika wanda ita kanta hukuma lafiya ta duniya wato World Health Ogranization da wa'yensu sauran irin abubuwa da suke lura da duk abubuwan da ya shafi irin rigakafi zai zama cewa suma ɗin sai a sun zo kansu nacin wa'yannan kamfanoni da suka ƙirƙiro wannan riga kafin to ita wa'yanna a wato wannan hukumomi su ma ɗin za su tafi cewa suna da ma kwararru a wannan fannonin wanda za su ƙara bincika ko kuma su ƙara gwada wannan rigakafi yanayin game da duk wani yanayin shubuha ko kuma illola da ake ganin cewa zata iya ko tasirin da zata iya a jikin mutum an bi ta sannan za a saketa ga yanayin kasuwa sannan bacin an saketa ga mutane sannan za a ci gaba bibiya yanayin a lura da yanayin yanda ake tsareta saboda kar ta gurɓace ko kuma yanayin take buƙata da kuma yanayin tasiri ko kuma abinda takan haifar ga mutanen da kai masu ita allurar saboda duk bayan wannan lokaci ana ƙara bibiyar wannan allurar tun daga yadda aka yi ta har izuwa mutumin da za ai sannan sannan me wane illa ne ya faru bacin da akai mishi in da kwai wasu illa sannan daga ƙarshe aka samu wannan ƙididdiga wanda ke nuna cewa illolan da wannan rigakafin ta yi ya yi yawa to dole ne wannan za a dakatar da riga kafin a ƙara wa'yansu gwaje- gwajen wa'yanda za su nusar da tabbatacciyar gamsarwa cewa bata da illa a jikin mutum tun duba da irin wannan tsarika da ita hukumar lafiya ta samar da ita to ga tsari ne wanda za mu ce wannan rigakafi akwai hujjojin da a ya ƙaryata yanayin zarge-zarge a kan cewa a suna da illola a jikin mutane

Gaskiya wannan ba gaskiya ba ne duk camfi ne ko kuma in ce ƙanzon kurege ne wannan tsaruka wanda mutane camfa? saboda duba da su kansu a kwankwasa wat ko kuma lankwansa yanayin yatsu? wannan ƙara? ba sa haifar da ciwowin guiwa wannan ba? ba sa jefarwa sai dai ba wani a sahihin bincike na kimiyya wanda yake nuna cewa da kwai alaƙantuwa da kwankwasa ko lanƙwasa wannan yatsotsa da mutane yake samar da wannan ƙara da kuma yawan ciwon guiwa wanda abubuwa ne mabambanta guda biyu duka yanayin mun duba yanayin a ilimi na kimiyya da duk wa'yansu bincike da aka yi a sun bambance akan karan kanshi abida yake haifar da wannan ƙara ko kuma yawan kwankwasa a ita yatsa ba wani ɗabi'a ba ne wanda take cutar mutum kawai dai wani abu ne wanda a yake faruwa saboda yanayin zubin halittan ita wato ainahin kamshi shi yanayin da ruwan da yake tsakankanin ƙashi guda biyu wanda duk a lokacin da ya nemi wannan ƙashi sannan iska da wa'yansu sinadarai suke tsakanin wannan to lokacin nan mutum yana motsa wannan a kuma ya lankwasa wannan ƙashin na shi yakan wannan iska iska dake tsakankanin ƙashin nan guda biyu yake samar da yanayin wannan a ƙara wanda a turance ake kiranshi? wanda yakan samar da wannan ƙara ko kuma yanayin wanda mutum zai ji sannan kuma in an duba ita kanta wato abinda ya shafi shi a ciwon guiwa ciwo ne wanda bincike na nusar da da kwai abubuwa mabambanta wanda sukan haifar da ita karan kanta ciwon a ciwon guiwa wanda wani lokacin yanayin shekaru ko kuma yanayin rashin wa'yansu sinadarai da suke ƙara ƙarfafar ko kuma sa samun ingantacciyar lafiyar ƙashi yakan zama in aka samu wannan canjin yanayi nan kashi takan zo ta rasa wannan yanayin asalin wato yanayin isasshiyar lafiyar da wanda a hankali a hankali wannan hakan yakan haifar da yanayin matsaloli da ya shafi yanayin ciwon guiwa a da kuma wa'yansu irin cututtuka kanshi na jiki wanda shi karan kanshi yanayin makarin jiki yakan yaƙi karankanshi duba da wa'yansu yanayin a abinda wa'yansu illoli wanda sukan faru wanda sukan haifar da irin matsaloli irin na su yin ciwon guiwa ko kuma yawan amfani da wa'yansu da magunguna wanda suke da tasiri ko wanda suke illa sukan zama illa ga ita karankanta ƙashi wanda sukan haifar da a matsalolin abinda ya shafi wayo yanayin ciwon guiwa to gaskiya dai daga ƙarshe ba wani yanayin a bincike na kimiyya da yake alaƙanta ko kuma yake nusar da cewa a da kwai alaƙa yanayi mutanen da suke lankwasa ƙasusuwansu yanda yake samar da wannan ƙara da kuma yanayin a ciwoka wanda suka shafi yanayin ciwon ba wani bincike wanda yake nuna akwai wannan alaƙa tsakanin wannan abun? mabambanta guda biyu